Aawambo ohaya yele iilya una yayungulwa opo ya wape okuyi pungulula ilonga mbika yoyene oyili yinekelelwa oomeme ohaya tegelele ihe ombepo yi pepe nawa opo yi ningithe iilonga iipu kuyo ootungwa odho hadhi longithwa dhoka oshona dho pokati .

Iikunomwa ohayi kala ya siikilwa noonete, opo yi kale ya gamenwa kaatondi yawo, komutenya gwa piitilila nopo yi vule okukalekwa nuukolele yo kaayi yonagulwe. Aanafaalama ohaya longitha ominino okutekela noshowo pethimbo lyomvula ohashi kala enyanyu kuyo, oshoka otayi mono omeya okuza pombanda.

Aalumentu oya talika ko onga aadhiki yomagumbo nosho aakokoli, onkene ohaya tete iiti moongoya nokuningila aakwathi yawo omalukalwa, oondunda dhokupungula nokulala methimbo lyonale. Ohaga kala ihe ga thita nawa, opo ga gandje egameno kaanegumbo. Iiti ohayi kala yu ukilila naambyoka ye endeka olyo edhindhiliko lyuukatalume.

Namibia oshimwe shomiilongo mbyoka yili yi ipyakidhila noku menitha iikwamboga ngaashi omboga nokulanditha moongeshefa dhomoshitunda, osho wo piishindalongo. Otaga yambidhidha nokuyambula po eliko lyoshilongo. Iimaliwa ohashi longithwa muuwanawa woshigwana ngaashi okutunga omanongele, osho wo okulanda iikulya niizalomwa mbyoka hayi gandjwa kaantu mboka yeli mompumbwe.

Aanafaalama ohaya opaleke uundama moka taya tekulile oohi, okudhi gamena kaadhi kwatwe komavu, oshoka otashi vulu okushunitha pevi omalandithilo gawo. Oyendji ohaya tula ko oonete, opo ya keelele omafo nuudhila nashaashoka shi li oshiponga kuunamwenyo mbuka. Aantu ohaya talele po omahala ngaka okukonga uunongo noshowo okuilonga.

Ekundu ohali monika lyafa endombo nosho woo momawukwatya gawo gafathana. Ihe nande ongawo ekundu olyina uufo uushona oku yelekanitha nendombo. Ohali mene puukukutu, nolina oshilongo shopashiwambo oshoka ohali ningithwa ekaka, ndyoka hali ithanwa ekundu. Oshimeno shika oshili shapumba na uunene ohashi adhika poshishiindalongo Angola.

Pethimbo lyonale oondjamba odha kala momakuti nodhali hadhi monika ashike unene pethimbo lyomatanga. Aantu oya kala nokulongitha omikalo dhayooloka okudhi tidhila kokule ngaashi okutema omulilo. Oya kala yandhidhilika kutya uuna ombepo ya talala yaholoka pokuma endhidhiliko kutua otadhi endepo . Omapumba gadho ohaga panga eshikisha.

Aanafalama ohaya nyanyukilwa iilonga yawo unene ngele yamono iitekulwa namwenyo yawo tayi koko nawa noyina uukolele oshoka oohi tadhi silwa oshimpwiyu otadhi nana aalandi noku eta oshindji mongeshefa unenepamukalo gwoshimali. Puunene wohi opo ngaa puuwindji wiisimpo nohashi etitha aatekuli yiitulemo nokugandja iikulya yina iitungithi ngaashi tashi vulika.

Oludhi kehe lwoohi ohalu vulu okutekulwa unene ndhono kaadhi shi dhomomeya gomoshimongwa. Aanafaalama ohaya kambadhala okutekula omankende noshowo ndhono haku tiwa oohi dhOshiwambo. Ohaye dhi sile oshimpwiyu pamukalo gokudhi pa iikulya mbyono yi na uukolele noshowo okudhi opalekela omeya moka dhi li, opo dhi gamenwe komikithi.

Aanafaalama oye na omikalo odhindji ndhoka haya longitha okutekula oondjuhwa ngele tashi ya pomukalo gokudhi pa iikulya. Oyendji ohaye dhi palutha noondya ndhoka hadhi landwa moositola nayamwe oya landula omikalo dhiikulya yOshiwambo ngaashi okulya omanuwa nelalakano dhi vale omayi ogendji.

Konima shampa iilya ya tula ko shoka hashi ithanwa kutya omitse dhiilya, aantu haya tegelele dhi kole nokukukuta, opo ya vule okudhi teya ko. Aanegumbo ohaya longekidha oombele onga oshilongitho shokuteya. Aantu ohaya fala ihe kolupale hoka hayi kala tayi keelelwa, opo kaayi ninge oshihakanwa shoondjuhwa sigo ya mono ompito yokuyungulwa pamukalo gokudhenga nenge nokashina. Konima ohayi falwa megumbo nokutulwa miigandhi.

Aalongwantu mbono taya ilongo shinasha nuuyelele kombinga yomeya naashoka shili kohi yago, oha ya pewa epitikilo oku talelapo omahala hono kuna oohi tadhi tekulwa opo ya mone ontseyo ya gwana meyilongo lyawo. Aanafalama oha ya yamukula komapulo gawo nokugandja omafatululo gomuule.

Aanafaalama oyendji oye li yi ikolela miinamwenyo ngaashi oongombe, onga uuhupilo. Okukala noshigunda osha yelithwa, oshoka ohadhi vulu okulandithwa nokugandja oshimaliwa. Onyama yadho ohayi tumwa piishiindalongo nosho wo poompito odhindji ohaye dhi fala komahala hono hadhi tselwa noku ka landithwa moshigwana.

Oohi odhi li oshitopolwa sheliko lyoshilongo nohadhi silwa oshimpwiyu kaanafalama okukala ya tseya kutya odha gamenwa kaatondi yadho, ngaashi oodhila nomayoka. Omeya moka dhi li ohaga kala ga yogoka opo dhi kalekwe dhina uundjolowele. Natango otadhi hili okwaanayilonga waakwashigwana pevi oshoka ohaya pewa iilonga ngele tadhi yugwa.

Mokukalamwenyo aantu otu li twiikolelela moonkondo dhevi okuninga omalukalwa oshowo okulonga ngaashi okumenitha momapya noshowo miikunino. Aanafalama oha ye li sile oshimpwiyu okugandja omauhoho nomeya opo ya wape okumenitha iikunomwa yawo mwa kwatelwa iikwamboga mbyono yi li hayi ya etele oshimaliwa uuna ya landithwa.

Oonkambe nadho odhimwe dhomaludhi giiyenditho okuza methimbo lyonale sigo nomonena. Ootatekulu oyakala mokulongitha iinamwenyo mbika uuna taya ka talelapo, okuka konga iilonga, okuya kohambo nosho woo odha longithilwe pethimbo lyiita yali moshilongo molwaashoka odha dhidhilikwa dhina ondapo. Monena ohadhi ningithwa omathigathana shoka shili oshitopolwa shomaudhano.

Uuna iikunomwa ya adhika koka puka, nenge komukithi gwontumba, aanafaalama oha ya konakona osheetithi, ya wape oku mona omikalo nenge omiti, dho ku keelela, nolundji oshikumungu shoka shuunamapya nuuniimuna oshina omiti dho ku kondjitha uupuka nenge uuvu, uuna wa tseyika nenge ina wu yseyika, noku ninga omakonakono, uuna ga pu, oha ya andjaganeke uuyelele opo iilunomwa noohi dhi gamenwe.

Omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi oonduli noondjamba odhili dha edhililwa noku silwa oshimpwiyu mEtosha. Nando yimwe oyili moshiponga oshoka yatulwa mumwe naatondi yawo ngaashi mwene gokuti ngoka ha hupu koku lya onyama yiiyamakuti iikwawo odha tulwa mo nelalakano oku gamenwa yaakwashigwana nadho wo opo kaadhi dhipagwe. Iinamwenyo mbika oyili tayi yambapaleke oshilongo oshoka una aantu taya talelepo noshowo oku landitha iilyo yomalutu gawo ngaashi omayego goondjamba.

Aatekuli yoohi ohaye dhi pe iikulya mbyoka yi li iiwanawa komalutu gadho, tayi vulu oku keelela omavu noshowo oku kwathela oohi dhi ninge omayi dho dhi wape oku indjipala. Aatonateli oyena ohole miinamwenyo, naashika osha etitha opo ya kale haya gandja egameno nelalakano kaadhi gwile momake gaa tondi yadho.

Pethimbo lyomagongo aakadhona naakulukadhi mbono yena otseyo miilongo yoshiwambo ohaka kola shono hashi ithanwa ekolo. Noku ninga omagongo. Omagongo gogene ohelu oshikunwa shooyene yomagumbo no ihaga nuwa koomeme. Monena ogeli haga ningilwa oshituthi shono hashi kala kegumbo lyomukwan8lwa gwandonga. Ano kombala.

Aawambo ohaya yele iilya uuna yayungulwa opo ya wape okuyi pungula . Iilongo mbika oyili yi nekelelwa oomeme no ha tegele ihe ombepo yipepe nawa opo yi ya ningile iilonga iipu , Oontungwa odho hadhi longithwa iishona mbyoka yo pokati.

Epangelo olya gandja ompango opo iinamwenyo yikale yagamenwa nokaayi dhipagwe kaakwashigwana. Opwa tula ofuto yaambono taya ka taaguluka ompango. Oonkoshi odhili dhimwe dhomiinamwenyo tayi yambidhidha eliko lyoshilongo. Oya tseyika nawa mwene gwofuka omolwa omikalo nomaukwatya gadho oshowoo elilagano ndyono hali kwelengendja muule.

Aantu oyeli yapumbwa omiti mokukalamwenyo kwawo. Okuza kombepo ndjoka taya fudhilemo, iikulya noshowoo okuninga oma lukalwa gawo opo ya wape oku kala megameno. Aawambo oyakala noku dhika omagumbo gawo nomiti nosheetitha opo yakale haye gi ithana omagumbo gomiti. Oyo tuu mbyoka hayi ningithwa oondunda dhoku pungula , uutala noshowoo iikuni yoku temitha.

Monale aantu oya kala no ku lesha nenge okutala omathano giinamwenyo ngaashi ondjamba, ihe okuthika mpoka yi li osha kala uumbanda moshigwana. Ngashingeyi aakwashigwana meni loshilongo nenge mboka haya zi kondje yoshitunda ohaya ningi omatokolo, okutalela po omahala ngono gena iinamwenyo mbika tayi silwa oshimpwiyu.

Iikulya yoohi nayo oyili ya humbata uuwanawa ogendji ngono taga kwathele iinamwenyo mboka oku kala nomwenyo okukokoka wuna uundjolowele nadhi vule okukaleka po omalandithilo. Uuna uundama tawu hala okupwinq aatonateli ohaa patulula ondama noku eta mo omeya dho dhi vule oku gamenwa ketango ndjoka lina oshiponga kudho.

MOshiwambo egumbo kehe oli na okukala oondjuhwa ndhono dhi li oonyama dhaayenda nosho wo okudhipagelwa iituthi iinene mwa kwatelwa omatseyiko, omashasho, oohango nomakoleko. Omu na okukala ekondombolo nolundji ohali lya fa mwene gwegumbo. Noludhi ndono loondjuhwa oontokele olya ngambekwa okutekulwa, oshoka odho edhidhiliko lyoluhepo.

Iikombo nayo oyimwe yomiitekulwanamwenyo noyi na esimano lyawo moshigwgwana mwa kwatelwa okugandja oshimaliwa uuna ya landithwa noshowo okudhipagelwa aayenda nenge aanegumbo. Naambyono yiikiintu ohayi gandja omahini noku indjipaleka oshigunda.

Uuna omvula ya loko, aakwanegumbo ohaya longekidha omatemo, iipululo noshowo oku gongela iimaliwa lyomambakumbaku, ya wape oku pululitha. Iiyenditho mbino oyili ya simanekelwa iilonga yawo, oshoka ohayi longo oshilwa oshinene oku yelekanitha naantu nenge noshipululo shoondoongi. Ohali vulu oku longa nonando uusiku oshoka olina omalamba goku minikilitha nomokati komutenya olina okatala koku gandja omuzile, mbono yena omambakumbaku ohaya likola oshindji moku longitha.

Aakadhona oya kala nokukwata ondjuhwa komulungu, opo ya ka longe iilonga yawo mwa kwatelwa okutsa iilya. Uuna ya mana poshini ohaya ningi shono hashi ithanwa kutya oshikwiila. Ohashi ningwa ihe kohi yomakala nenge momagadhi kwaa mbono aanenenentu nomonale aantu oya kala ye hole oku shi tula omahuku. Okutsa ngaashingeyi ota ku ende taku dhimbiwa, omolwa omashina gokutsa ngoka ga ndulukwa. Oshe etitha yi kale momalandithilo.

Oshikumungu shono shuunamapya nuuniimuna oshili shi ipyakidhila nokutekula oohi. Uunamwenyo mbuka owuli thimba yina ongodhi koshitunda oshoka ohadhi tumwa nokulandithwa piishiindalongo noku eta woo iiyemo iiwanawa. oyeli hayedhipe egameno sho yedhi ningila uundama mono haye dhipele iikulya noshowo okutala ayihe yi nasha uukolele wadho . Aanashilonga ohaya talelepo omahala ngano ethimbo kehe noku kwashilipaleka kutya odhili dha gamenwa kaatondi yadho ngaashi uudhila.

Ootatekulu, oya kala nokuhupila mokuninga iigadhi noku yi landitha. Oshigadhi oshi na iidhila ngaashi, ihamu talwa komuntu go komagumbo noshowo iha mu yi omunona ina za omayego, ano ina kuka. Ethimbo aasamane ya li ya hombola ombanda, oyo haya gandja elombwelo lyokukutha iilya, namunyalombe ta topolele komalugo agehe. Oge na ehala lyawo mpono haga dhikwa megumbo na ihaku endwa ku kehe gumwe uunene omuyenda nandjila.

Ongandu oyo yimwe yomiikokoloki mbyoka yomomeya noyili yanika oshiponga kaakwashigwana. Ohayili uudhi, oohi nomafuma noshipa shayo ohashi longithwa oku ninga oongaku, uundjato nomizalo odhindji ohadhi adhika nedhina lyoshinamwenyo shika. Aanafalama oyendji unene kiilongo yaEuropa oyeli haya tekula oongandu noyeli haya mono oshindji okuza koongeshefa ndhoka hadhi nduluka omauwanawa okuza koshipa shika.

Aanegumbo ngele ya mana okuteya noshowo okudhenga nenge okuyungula iilya, ohaye yi fala megumbo nokuyi siikilila moshigadhi. Oshigadhi ohashi hololwa po nuunkulungu miiti yomusaati nomihuya. Ohashi tulwa tuno koongudhi nelalakano opo kaashi umbwe kuuhwa nenge okuya momeya uuna omvula ya talameke. Osha tseyika hashi kwata oomvula dha thika puntano inaashi yonuka nohashi kolongwa neloya, opo iilya kaayi ziye mo.

Iimbombo iitokele kayina esiku yika piitilile mbyoka yomahangu nonande oshigwana oshindji ngaashingeyi oshili sha simaneka iimbombo yepungu yo ohaya gandja omayemato gawo kutya iimbombo yepungu ohayi sitha omuntu ondjala oku yelekanitha naambyoka ookuku ya kala noku longekidha. Omapungu oha kala owala goku landitha, okulya manga omatalala omwiha inaaga kukuta. Oomboga ndhoka dho shinanena odho dhili hadhi lithwa iimbombo oshoka ngaashingeyi otadhi adhika miikunino yomeni lyoshilongo.

Ookuku oya kala haya yi moonzimbogo ya ninge shono hashi ithanwa etiti. Etiti nando aanegumbo oyeli ha yeli longitha okuhukulila mo oomweelelo dhawo. Lyo lyene olili lya simanekelwa aayenda. Iihongomwa mbika oya ndulukwapo mevi lyiiyanda, ihe haagehe. Nena ogeli taga landithwa ya tulwa omathano nelalakano okuulika uunkulungu oshowo okunana aalandi.

Aawambo oyeli yi ikolelela mokulonga momapya opo yamone shopela nenge ya landithe yavule oku ilikolela oombongo. Iilya yomahangu oyo unene yili yasimanekwa komunafaalama kehe opo ya kalandithe mokati komvula kwaambono yali inaya mona omuloka gwa gwana nenge mbono hakuti aananyalo. Monale oyakala owala nokutsa uusila wiimbombo oshowo ontaku ihe ngashingeyi ohayi ningi omalovi giilya . Ohayi pungulwa ihe miigandhi opo yikale ya gamenwa nokutulwa momashako uuna tayi falwa kiipindi.

Gwonale okwa tile, "sha na kulya oshana ku longa", nomuhoko ngono gwAawambo eyele tumbulo ndino sigo onena oyeli tula miilonga. Omvula uuna ya gandja omeya yagwana aantu ohaya longekidha iimaliwa yomambakumbaku, opo ya longithe omapya gawo. Oyeli yasimaneka unene iilya yomahangu nohayi kunwa omumvo kehe. Uuna ya tulako omitse tadhi kukuta aakwanegumbo ohaya kutha oombele, opo yekedhiteteko noku yifala kolupale hono hayi kalako sigo ethimbo lyokuyungula taliya.

Omukulu gonale okwa tile; shanakulya osha nakulonga. Omuhoko gwAawambo eyeletumbulo ndika sigo onena oye li tula miilonga. Omvula uuna ya gandja omeya ga gwana, aantu ohaya longekidha iipululo noshowo iimaliwa yomambakumbaku, opo ya pululithe omapya gawo. Oya simaneka unene iilya yomahangu, nohayi menithwa omumvo kehe. Uuna ya tula ko omitse e tayi kukuta, aanegumbo ohaya kutha iimbele okudhi teta ko nokudhi fala kolupale hono hayi kala ko ethimbo nuule sigo ya yungulwa pamukalo gokudhenga nenge gokashina.

Pethimbo ndika aantu ya dhingolokwa kiinima oyindji yomuuyuni, mwa kwatelwa iimpwiyu yonkalamwenyo, omuntu owa pumbwa oku ka dhenga po ezaza pamwe nookuume pomahala gomayinyanyudho, ngoye wu gande omaipulo omawinayi ngono ge li oshiponga kuukolele woye. Owa pumbwa owala okulongekidha shoye shokutalaleka pomuligu nopela, oshoka esiga oho kala we li longekidhilwa. Monena unene pethimbo lyomafudho ohaya talele po ehala ngaashi komatondokelo gomeya koRuacana, okutala eshito niikumithalonga mbyono lya humbata.

Aantu oha ya zi kooha nooha dhoshilongo osho woo piishiinda longo, oku talelapo ehala mono iinamwenyo yi li ya edhililwa noku silwa oshimpwiyu. Oshitunda oshi li tashi humu komeho nawa pashimaliwa oku pitila momukalo gwetu ngoka naangoka ta adhikwa iikuthila nenge, ti ikuthile ompango a dhipage iithitukuti mbika oha pewa egeelo. Oonduli nadho odhili tadhi pewa egameno mEtosha, nuukwatya wadho mbono wuli wapumba, odhili tadhi nana aakalelipo. Ohadhi hupu kukulya omafo koohulo dhomiti omolwa othigo yadho ndjono ondeendeka.

Aanafalama oyeli haya longo omapungu ogendji, omolwa omawunawa ngoka haya mono okuziilila miikunomwa mbika, ogeli haga landithwa manga omatalala, uuna ga ningwa uusila nosho wo uuna ga ningilwa ombuto yokomongula. Ogeli taga ya mbidhidha meliko lyoshilongo, oshoka otaga dhana onkandangala miilandithomwa mbyoka hayi tumwa kondje yoshitunda. Iihenguti ohayi longithwa onga iikulya yiimuna uunene oongombe. Ohaga mene pomahala puna uuhoho wa gwana na oge hole omeya .

Monale ootatekulu oya kala haya ende iinano iile oku ka talela po aapambele yawo nosho wo oku ka konga iilonga noya kala haya longitha oonkambe onga osheenditho. Oonkambe ohadhi vulu oku enda oowili odhindji inaaadhi mona omeya nodhi na ondapo. Iinamwenyo mbika oya dhana onkandangala mokugamena omapendafule pethimbo lyiita ya li moshilongo. Monena ohadhi longithwa momathigathano gomaudhano. Ohadhi li omwiidhi nuuna dha adhika kaatondi yadho ohadhi kambadhala oku ya kondjitha.

Momithigululwakalo gwAawambo uulalelo ohawu longekidhilwa kelugo e ta wu lilwa koshinyanga pamwe namwene gwegumbo. Nonando monale ootatekulu ya kala ya hokana ombanda, shika ka shali uupyakadhi oshoka shono sha longekidhwa kaakulukadhi aluhe ohashi lilwa pamwe. Iimbombo ohayi kala ihe pomalilo, omanga shono tashi helelwa shili metiti. Nomonena oosikola odhili tadhi kwandjangele nokutekulila oshigwana shokomangula omuthigululwakalo, ngaashi oshipe shono hashi dhanwa koshiputudhilo shop shopombanda sha UNAM.

Omolwa omangeshefelo ge li ga indjipala ngaashi ngeyi, aanangeshefa oye li ta ya dhiladhila muule opo ya vule oku dhenga mo mbono ye li momathigathano nayo. Opo ya wape oku mona aalanduli oyendji, niiyemo woo shika, oha ye shi ningi nduno pamikalo dhayooloka ngaashi; oku ninga omahala gawo ga ta ga monikwa nawa, oku gandja egameno lyagwana koshigwana, oku kulukitha oondando dhawo, unene pethimbo lyomatango omanene nosho woo, oku simaneka omanyenyeto gaayambidhidhi noku ga tula miilonga, nonatango owa tegelelwa wu ka le to tseyitha ehala lyoye.

Ninga ehala lyoye tali hokitha, opo li kale tali vulu okunana aatalelipo, lyo li ku etele iiyemo yi li nawa. Oyendji mboka ye hole oku ka mona ombepo ompe, ohaya hogolola omahala ngono ge li pomeya, omolwa onkaloyombepo yi li nawa ya shiwe okutala eshito. Ohaga kala ihe ge li molugumbo ga shiwe okugandja egameno niikulya yoludhi kehe ohayi longekidhwa naayihe mbika ohayi ningwa nelalakano lyo ku inyanyudha. Iipundi nosho wo iitaafula yoshinanena, nonando ho gandja oshishona shomondjato omuntu oho kala wu uvite ombili.

Namibia oshilongo shono konyala tashi a dhika no maludhi a gehe gii shitukuti, no molwa iinamwenyo mbika oyili ya nika oshiponga kaa kwashigwana. Epangelo olya konga ondunge opo yibkale tayi edhililwa. Oongolo odho dhimwe dho mongundu yoonkambe, nodha tseyika dhina ondapo dhi vule oku I hupitha ngeme dha adhika kaa tondi yadho ngaashi onkoshi. Odhili hadhi hupu okulya omwiidhi, omafo, no lundji odhili hadhi ende dhili ondumba ne lalakano lyo ku kwii kwthala oku luthwa uuna dha a dhika ko mambungu.

Momagumbo gwAawambo ohamu adhika aluhe oshini. Ohashi kala oshinano oshishona okuza keelo lyegumbo nohashi kala shategama noshinyanga kombinga yokolulyo. Ohashi tungilwa ondjugo opo shikale shagamenwa ngele omvula tayi loko, noshowoo uuna Oontana tadhi zi monkana komutenya. Oyeli nduno omakende okushi dhingoloka ngele kapuna ondunda. Ohaya kolongamo opo iilya kaayi kwatathene nevi. Omuhi ohagu longithwa okutsa omanga okuhwati okukomba.

Oyendji mboka yena ehalo miinima ya nika iikunino, ohaa talelepo pomahala ganika uunamapya nuunimuna oku ka konga omawuyelele noshowo oku tala nkene iikunomwa tayi silwa oshimpwiyu nelalakano lyoku ilongela ko. Oha mono elongo lya nkene yena oku tonatelo iimeno yawo manga iishona. Oku longitha omawuhoho, ethimbo yena oku kala yeyi tekela. Noshowo oku noku ndungikwa opo ya gandje egameno lya gwana yoya wape oku likola oshindji. Aanafalama mbono aashona ngashigeyi oyeli taya landitha moma pandaanda shono sha zi moopoloyeka dhawo.

Oshigwana unene shokonooli yoshilongo oshi li hashi longo momapya okumona iipalutha. Egumbo kehe, okagumbo nenge ndoka tali lelwa komusamane olina okukala li na shoka hashi ithanwa oshigandhi. Iigandhi oyili onga oondunda dhokusiikilila oshoka ohamu tulwa iilya uuna aantu ya dhipaga omalupale. Ohayi tungwa po miiti yomusati osho wo momihuya nohashi siikilwa noshimato shakolongwa nevi lyoshiyanda. Pethimbo lyomvula ohaku tulwa okatala kondunda yopmwiidhi opo iilya kaayilokwe.

Aanafaalama otaya mono iiyemo momikalo dha yooloka ndhono taya longitha. Oyi ipyakidhila taya landitha uuyuhwena kwaa mboka ya hala oku ka tekula ya tameke oongeshefa. Ohawu silwa oshimpwiyu okupewa iikulya noshowo okukala we edhililwa kehala ndyoka hali ithanwa kutya oshikuku. Ehala ndika ohali opalekwa, opo uuyuhwena wu kale wa gamenwa komikithi. Iilonga oye yi ya ningila iipu, oshoka omahangano ngaka ge na sha noshikumungu shika shuunamapya nuuniimuna osha nduluka iikulya, omapoto gokulila nokunwina.

Onduli odho iinamwenyo iile nodhi hadhi hupu okulya omafo koohulo dhomiti omolwa othingo yadho ndjono onde. Nonando odhe edhililwa okupewa egameno, onkene natango dhili onga eelya dhaatondi yadho mbono ooshinimwe. Ohadhi kondjila okulwitha onkoshi pamukalo gokulyata nomagulu gokonima nenge tadhi fadhuka po ngele dha pimbila. Omolwa eshito dhalyo ndo ta li hokitha oku etela omuntu omayipulo, odhi li ha dhi eta aataleli po oku za koombinga noombinga dhoshilongo nenge kondje.

Omambakumbaku monena ogeli pamaludhi ogendji noonkondo nakehe limwe oli na iilonga yalyo. Otu na ngono gomatayiyela omanene konima naambono uushona wokomeho ohaga longithwa okulyatagula iihenguti yi wape okuninga omauhoho ngele ya kala kohi yevi e tayi kulupa. Iiyenditho yomaukwatya ga tya ngeyi oya longwa, opo oshitopolwa shuunamapya nuuniimuna shi hume komeho mokulonga nokutuma sha gwana piishiindalongo nokulanditha wo moshitunda.

Mbono yeli aawiliki moshikondo shono shili shipyakidhila nokutekula oohi ohaya gandja omauyelele okuyamukula omapulo ngono genasha nomikalo nkene uunamwenyo mbuka hawu silwa oshipwiyu okupewa iikulya mbyoka yili molupe olutokele nohayi tegama kombanda yomeya aatalelipo ohaya kala yazala uulapi komayulu elalakano lyokwigamena oshoka olundji omahala ngano ohaga niika olushe

Egumbo kehe olina omikalo dhokuninga ehala lyokuteleka tali monika nawa, ilandela uuntentekithi wikulya ngaashi omandjembele, omayapula, omatama noshowo iitowalekithi yoludhi kehe. Ohapu kala woo oongala dhomwenyo ngele owadha ooyene yegumbo yehole eshito. Oosindo dhoka dha longwa miipilangi oshowo oombele nakehe shimwe shili pehala lyasho lyambwalangandja, nuulapi wokuyoga mbono hawu ndulukwa wathaanekwa iilongitho yopomasiga.

Omolwa eputuko ndyono lya holoka moshilongo oohedhi dhetu Aawambo oshowo omuthigululwakalo otadhi ende tadhi si po kashona nokashona. Monale aakadhona oya kala nokutsa iilya nokonima ngele ya mana ohaya ningi shono hashi ithanwa kutya oshikwiila. Ohashi ningwa kohi yomakala nenge mombiga, nethimbo limwe nokuli omomagadhi kwaa mboka ya fa ye na sha ano ya za ko. Omashina gokutsa sho ga ndulukwa mboka yepipi lyongaashingeyi oye li konima yesiga kaye dhi shi.

Kehe omutekuli gwoondjuhwa oha longitha omukalo gwe okukala a gamena iinamwenyo mbika. Ohadhi kala muukuku wu li pombanda wafa uumbete wa londathana, wa longwa noondhalate na ihadhi vulu okupita mo olutu aluhe, omitse owala, nonyata ohayi vulu okupita mo nawa. Iikulya ohayi kala muutenda mbono uuleeleka kominkulo dhawo. Omapoto gomeya ohaga longekidhwa, ohapu kala omalufo okugandja egameno.

Uuna oohi tadhi kwatwa, aantu ohaya longitha oonete ndhono hadhi kala dha mangelwa kuuti koombinga adhihe ne dhomooha. Ohadhi kala dha dhikwa melandulathano pwa pita omahala pokati. Ohapu kala okapomba kokugandja omeya, uuna ga fa taga pwine. Ohadhi tekulilwa pomahala pu na omwiidhi, omiti nosho wo iikunomwa yimwe. Aakwati ohaya kala momeya ngono ga pitilila oongolo mbono ye li aalumentu nenge aakiintu.

Aanafaalama oye li haya longitha omikalo dhayooloka dhokumeneka iimeno yawo. Ohaya kunu momambaki nayilwe, mono hamu kala mwatulwa uuhoho . Ohayi tulwa nduno kehala lyagamena opo kaayi yonagulwe noyi keelele kuupuka. Ngele wakoko ohawu tsikwa nenge tawu landithwa naashino ohashi eta iiyemo poshitaafula, shoka shili oshilalakanenwa . Ohawu mene wuli uyali nenge utatu mokakwatelwa kamwe, oshoka ngele owalala owundji otawu kala wuna uukolele.

Okanona kokakadhona koomvula dhopokati ohaka hokanithwa mohango ndjono yopashiwambo haku ti wa olufuko na unene ohashi ningwa komuhoko ngono gwAakwanyama nokAambandja. Oontana ndhono inadhi ninga omategelelo, aakadhona mbono yanakatyepa oyo haya tegelelwa ya kuthe ombinga moshituthi shino. Ohaya kala nduno ya zala omizalo dhopamuthigululwakalo, omawe, iiputu poompando nopiikesho, noompadhi kombanda nomalutu ohaga kala ga gwaya oshidhe. Ooyene yoshilongo, omalenga naavali ohaya holoka pehala mpoka.

Aanafaalama ngele taya yi miikunino ohaya zala omagala komitse, oondjatha nenge oombindja dhomayaaka omale, opo ya kale yi igamena kaya kwatathane nomafo giikunomwa, oshoka ohaga ningi aantu yi iyage. Ohamu kala mwa tulwa ominino dhomeya niiti ya dhikwa mevi, opo omatama ga thikame ko. Egameno ohali gandjwa sho haya dhike olugombo noondjuhwa, uudhila mbono tawu vulu okudhanena iiyimati mbika wu kale wa patelwa kondje.

Oongombe odhi li esimano noshowo eliko kaanafalama oyendji. MOshiwambo omu na omupopyo ngono hagu ti omulumentu ongombe. Oyendji mboka yedhi na ohaya talwa nomeho omanene nohaya ithanwa kutya aayamba. Momagumbo ngono mu na iigunda kamu na ondjala nomukaga, oshoka ohadhi gandja oomahini nonyama ngele dha tselwa ohadhi landithwa ngaashi kuutomeno noshowo kaakwashigwana mbono ya hala okumuna. Uuna pwa kala omuloka ohashi kala enyanyu kaatonateli, oshoka iikulya yadho ohayi kala ya gwana.

Epungu ohali etele aanafaalama omauwanawa ogendji, oshoka otali vulu okulandithwa manga etalala, ngele lya kukuta nosho wo ohali ningwa uusila. Ohali kunwa nduno momwaalu ogundji, opo li gwane. Molwa omvula ndjoka ihaayi loko nawa, oshigwana oshi ikolelela moshimbombo shoka oshitokele, molwashoka ohali silwa oshimpwiyu okutekelwa noli yambidhidhe oshilongo. Iikunomwa mbika ihayi pula oshindji okugamenwa, oshoka osha pumba okukala ya adhika kaatondi yawo ngaashi oshipahu.

Endombo oshimeno unene hashi mene pomahala pwakukuta noshowoo moombuga. Omidhi dhalyo ndhoka dha nongononwa hadhi yi muule noonkondo. Ihali si woo nombala. Ohali tulako iiyimati mbyoka yakala hayi andwa omakaka methimbo lyonale. Olina uukegwa ngele to li kwata. Uumeya mbono uululu hawu zi mulyo uuna weli kutha koshiti, ohawu longithwa okupanga ngaashi iilalo, okuninga omiti dhokunwa naandhoka dhomomitse.

Nonando Namibia oshilongo shi na oondundu kapu na shono tashi keelele okututunga sha mpoka unene ngele otapu monika nawa. Ngaashingeyi moshilando otamu adhika omagumbo ngono ge li kohi yomamanya nomwiidhi kamana, ihe kapu na ngono inaa hala okukala mo. Momahala gatya ngeyi nonando otaga monika inaaga yela, oga silwa oshimpwiyu nohamu kala mbono ye na oshimaliwa. Eshito nande nali kale tali monika lya kulupa momeho ohali hokitha.

Ooshinime olundji oya dhindhilikwa haya kala noku enda moongundu. Ohaya hupu mokulya iinamwenyo iikwawo nongashingeyi oonkoshi odha edhililwa mehala ndyoka haku tiwa Etosha National park, opo ku gamenwe aantu, oshoka odho oshiponga. Uuna dha gwanitha shopepunda ohadhi thuwa po momiti nenge pengande lyontumba. Ndhoka oondumentu odha tseyika hadhi shi pondola unene mokukwata oondya, oshoka odhi na oonkondo.

Kehe okanona okaNamibia oke na oku ya kosikola noku mona elongo lyopetameko, ndjono lyili oshipatululo oku ya kiiputudhilo nokwiilongela shono yahala. Onga ekotampango lyoshilongo okanona kehe, ke na omuzalo gwosikola nenge ka ke na, oka tegelelwa ka kale pamwe nayakwawo. Oshigwana shokomongula oshi na okutseya uuthemba washo, omanga oshishona, nomulandu gwepangelo ogwa pitika opo aalongwa kaa ya ningilwe omatilitho, omapopyo gonayi noya kale yu uvite ya gamena uuna yeli momudhingoloko gwosikola.

Ominino ohadhi longekidhwa opo Naashihe shalongithwabohashi konwaakonwanopo Ku talike kutya naashihe sha longithwa ohashi etele iimeno uupuka

Kapu na oshinima oshipu mokukwata, unene ngele toshi kutha mehala lyasho. Aakwati yoohi mefuta napalwe ohaya kala momwaalu ogundji noonkondo, opo ya ninge iilonga iipu kuyo. Konima oohi ngele dha kwatwa noonete ohaye dhi nanene mosheenditho shawo shono shomomeya, opo ihe ya wape ya kuthe iimbamba naashono sha longwa sha fa oshishongo noye dhi tule miiyaha mbyono hayi siikilwa, opo kaadhi kukute. Aalumentu oyo aakuthimbinga nohaya zala uumbindja wokuyoga.

Ethimbo lyomatango omanene olyo ompito ombwanawa yokunyanyukilwa pamwe naakwanezimo oshowo ookume nomahewa ninga ehogololo lyehala mpono wa hala okuka mona ombepo ompe noto pulwa wu gandje oshishona shomondjato uupundi wuutala womuzile noshowo uundambo wokuyoga oho pewa epitikilo wu longithe wa manguluka owa tegelelwa wu kale wa ninga eyindilo nena oshoka omahala ohaga pumbu uunene oondunda dhokulala ino pumbwa okutila oshoka ayiye oyili pomahala sha talela poompumbwe dho shigwana uunene oshimaliwa.

Aantu oyendji oye hole oku teleka iikulya oyindji yomaludhi ga yo loka poshikando shimwe. Ohayi etwa nduno poshitafula opo ya wape oku tsikila nashoka shalandulako. Ohaya teleke oshithima nomboga opo ihe ngele ya mana otaya tsikile okulya onyama ndjono yondjuhwa, oha ya kala ya longekidha onyanga pamwe nomatama opo ya wape oku telekitha onyama oshinamunate ohashi kala shalongekidhwa oku thikitha iikulya mepunda, pamukalo goku kulukitha shoka yalya.

Omwiidhi ohagu longithwa koondjuhwa oku tunga shoka hakuti ondama mono hadhi valele omayi, omakondombolo ogo gamwe geli haga longekidha ehala ndika, ohadhi kala dha edhililwa nekuma etakutulwa odhalate opo dhi gamenwe kiilikama uunene omayoka, netala lyomapeleki ohali gandja omuzile, opwa thigwa ehala eshona oku gandja uuyelele wetango oshoka owuli esimano kiinamwenyo mbika.

Uuteku wiinamwenyo kashishi oshinima oshidhigu oshoka nayo ohayi koneke omayinyengo omikalo hadhi longithwa ngele tayi pewa iikulya. oohi ndhono hadhi ithanwa kutya oohi dhoshiwambo ohadhizi momandambo nokuya komikulo opo dhi vule oku monasha shomepunda iinamwenyo mbika ohayi vulu oku enda mpono kapuna omeya ihe hasho naana oshili ,oshoka kaishi kuume ketango nuukukutu oondya ya longwa yongonga nakehe yimwe yikale ya mona yo yi vule okukala ya mona yo yi vule okushuna medhiya.

Omatama ogamwe gomiitowaleki nogeli wo haga vulu oku etela aakuni iiyemo uuna galandithwa, ohaga kunwa nduno ga egamena kiiti opo gakale gathikama nelalakano okugamenwa kushaashoka shili pevi, otaga vulu ganinge nayi nenge ga lyatwe kukehe ngono tavulu oku enda po. Oondjila ohadhi kala dha palwa dha ningila mbono taye ya oku likola uuna ga pi, ohaga kala omazizi ngele omagongwa nongele ga pi ohaga ningi omatiligane.

Aanafaalama oye li taya likola oshimaliwa pamikalo dhayooloka, omolwa oondunge dhoka yeya po nadho. Omanga iimeno iikwawo ya tegelela okupya noyi wape okulandithwa yo otaya mono oshimaliwa okuza muumeno mbono hawu kunwa muufagafaga etawu ka ninga ongeshefa kwaambono ya hala omiti momagumbo. Tango oya kala yiipyakidhila okumenitha uuti womizile, omamengo, ihe ngaashi ngeyi konyala otaya kokitha aiyihe. Ohayi tekulwa ihe momwaalu ogundji nokulongitha ominino dhomeya okutekela.

Omeya ngono gomuutale mbono ha wu tekulilwa oohi nonando wu li pomahala ngono ta ga monika ge na omiti noomwiidhi odhindji, ohaga kala ga yela shimwe to nyengwa, noto vulu okumona uunamwenyo awuhe kohi yedhiya. Emanguluko ohali gandjwa kiitekulwa mbika sho uundambo ha wu kala wa mbwalangandja. Oha wu kala wu li molugumbo opo uudhila nashaashono shili aatondi kaa shi mone ompito yoku dhi yonagula po.

Uudhano wokuhinga uuthanguthangu ngashingeyi owuli hawu kutha ombinga momathigathano moshilongo nopondje. aadhani ohaya silwa oshimpwiyu mokupewa omagala ngoka ha ya zala komitse opo yi igamene ngele opena ngoka iihatapo nenge yi idhenga mumwe. Ohaya longekidhilwa omizalo ngaashi omanyala ,oongaku, nuumbindja mbono hawukala oonomola nomadhina ga yooloka kuungundu uukwawo mboka wa kutha ombinga

Omvula ngele ya tula eta omambakumbaku ohaga zi momitumba oshoka ohaga longithwa okupulula. Olina omatemo ngono omanene gatya oomemo kamana. Omalamba geli gaali ngono haga gandja uuyelele ngele taga longo uusiku, okatala hono keli omuzile pethimbo lyomutenya noshowo uuna shaNangombe tayi loko. Aasamane nenge nditye aalumentu oyo olundji haya kala aahingi. Omapya ogendji ogena omiti ndhono dha ninga omalwaanda.

Uudhiya mbono woku tekulila oohi ohawu kala wadhingolokwa komiti odhindji dhomaludhi ngaashi omabanana nashika osha etitha opo uundambo wu kale wa sikilwa nooshipe pombanda noku ningilwa omalugumbo nelalakano oku keelela omafo, uudhila opo kaawu mone epitikilo lyokunyateka omeya noshowo oku yonagula oohi. Aatekuli ohaya talele po omahala ngano konyala ethimbo kehe ya tale ngele oohi odhili megameno. Omwiidhi ohagu adhika pooha opo aantu ya vule oku enda inaaya thengunuka.

Okulongitha omuthigululwakalo nonando opomukalo goshinanena, otashi eta ehala li kale tali hokitha nokunana aatalelipo. Otashi tukulutha wo omayiuvo kutya omikalo dhetu dhAawambo onkene tatu kwandjangele nadho nando yilwe ya longithwa oyOshieuropa, otashi eta enyanyu. Ngele wa tala iipundi mbyono ya ndulukwa ya fa iishini, opo ehala li holole eputuko lyAawambo ohapu tulwa ontungwa ya tegama nesiga noolamba dhomahooli. Ngele owa talele po omahala ogo tuu ngano otashi ku dhimbulukitha onakuziwa.

Oondjamba odha kalele mokuti mekwatathano lyadho nomuntu olya li lya pumba, ihe ngashingeyi uukuume wa holoka. Sho dhili tadhi silwa oshimpwiyu tekulwa tadhi pewa iipalutha ngaashi omahini, unene kuundjambona naandhono dhopokati. Aakwashigwana pamwe naambono taa zi piishiindalongo ohaa talele po omahala ngano. Oshikondo shUunamapya nUuniimuna oshi li sha longekidha uundambo womeya mbono tawu tekelwa nominino ndhono dha pita kohi yevi. Odhi li dha simana omolwa omayego gadho.

Nonando oohi odha pumbwa omeya, oshiwanawa natango opo dhi pewe iikulya natekuli yadho oye li yi ipyakidhila okudhi pa. Ohaye dhi tula muundombe, mbono hawu kala momwaalu ogundji nakehe kamwe ohaka ka adhika ke na okapomba komeya. Oonete ohadhi longithwa okusiikila omahala ngaka, opo dhi gandje egameno noshowo okukeelela oongaga. Omafo noomwiidhi ngele dha kukuta ohadhi vulu okuya nombepo nokunyateka oondaama nuundjolowele woohi otawu kala moshiponga.

Ngele tatu tala okuteleka kwAawambo oye li haya longekidha oshithima hashi telekelwa pelilo shono olundji hashi endele pamwe nomboga onkunkutu nenge ekaka ndyono hali kala metiti, ihe ngaashingeyi aantu ohaya longitha uuyaha. Onyama yondjuhwa ohayi telekwa, oshoka oyi li omweelelo gwaayenda nokuli pethimbo lyehumokomeho ohayi tetelwa uunyanga nomatama. Onamunamute ohayi longekidhwa opo yi kulukithe iikulya naayihe ohayi tentekwa poshitaafula okukeelela ontsi.

Iingulu ohayi edhililwa kehala ndoka haku tiwa oshigunda shoshingulu. Ohayi vulu oku kala ko shimwe enge yi vulithe pushimwe. Ohayi pewa omeya, iikulya, olundji iikulya mbyoka ya kutiwa nenge inaayi halika. Ihe monena opu na oositola tadhi landitha iipalutha yiinamwenyo mbika. Egumbo lyawo ohali kala lya ningwa oombululu, lyafa omakende, oku gandja ombepo, okudhana omeya nenge omanono, oshoka ka pu na ngo teyi piti oshoka oyo dhingi.

Omulumentu nenge nditye aalumentu oyo ongombe, oyendji oya kala yena oongombe ndhono dha kala endhindhiliko lyeliko pethimbo lyonale nomonena wo nonande ngaashingeyi oomeme oyeli yedhi likola ndhono dhatya omitunda poombunda ohadhi itangelwa nongele tadhi landithwa ohadhi tulwa kosindo yondjato. Ohadhi edhililwa moshigunda oku gandja egameno shampa lya toko. Aanafalama ohaya dhi landitha kuutumeno.

Nonande omuthigululwakalo gwAawambo tagu ende tagu shuna shaanima omolwa ehumokomeho onkene ngaa tagu komangelwa moosikola osho wo momagumbo nonando hakaantu ayehe. Aatekuli oyi ipyakidhila okulonga oshigwana shokomongula unene ooNelende dhUugwanga nkene oshithima hashi telekwa na unene ohaya tala komikalo, nkene wu na oku ihumbata naampono hashi lilwa. Olundji piituthi aawambo ohaya zala omizalo dhawo ya ulike esimano.

Ondjamba oshinamwenyo shomokuti nosha tseyika shi na oonkondo kamana, nomapumba gayo oha ga panga eshikisha. Methimbo lyonale oya kala ha yi pumbu molwaashoka oya kala yili kokule naakwashigana. Omolwa ehumo komeho omiti odha tetwapo opo pu tungwe niithitukuti mbika oya monenwa ompito yoku edhililwa. Oludhi loondjamba dhoka ha dhi iyendele oha dhi ithanwa ondjamba yolupangi ndhoka yi li yanika oshiponga noonkondo.

Ehwiyu okadhila hono keli ka tseyika haka nyanga ethimbo lyoshitangotoka. Ohaka hupu mokulya iipuka, omafuma, oonkonkolosa, iikokoloki nosho woo uudhila. MAawambo uudhila mboka owatalika ko onga endhindhiliko lyuulunde nohaka longithwa kwaambono yeli aaluudhe pothingo. Pamithigululwakalo ngaashi ndhono dhoshiEurope oko elago, egameno nosho woo oye ka tala ko haka gandja ondunge.

Ootatekulu no nande oya thiki methimbo lyuukulupe noya pumbwa okuvululukwa, onkene natango ye li ta ya iikongele oombongo, nosho wo oku ulika ohole yawo miimeno. Oha ya kunu omamengo mevi ndyoka hali kala lyatya omawushosho . Geli muufagafaga uushona, uuluudhe noku wu tekela nominino. Oye li ye wutula metala opo wugamenwa ketango wo wuvule wu koke nawa. Aantu oha ya landa nokutsika komagumbo gawo.

Iinamwenyo oyindji konyala ohayi hupu ko kulya omafo gomiti. Shono hashi ithanwa Onduli oshili sha edhililwa pamwe niithitukuti iikwawo mehala ndyono ha kuti Etosha National Park. Ohayi longitha othingo nosho wo omagulu go konima oku lwitha aatondi yayo. Nonando tayi monika onga ongamelo, ihayi longithwa onga oshiyenditho ihe ohayi eta wo aatalelipo pomahala mpono yili metonatelo.

Aanongontu ohaya longitha eshito, opo ya ninge omahala ga kale taga monika nawa unene ngono goombelewa, gooashikeshalye naangono hokutalelwa po. Ohaga kala ga dhingolokwa komiti opo dhi gandje omuzile nomamanya gokulonga ondjila. Oondunda dhi ningwa nomwiidhi pamukalo goshinanena. Epandela lyoshilongo nolyuukumwe waAfrika ohaga longithwa, oshoka olundji ohamu kala aantu ayehe uuna taya talele po, kutya aakwashigwana nenge aazayizayi.

Kehe oshinamwenyo oshili po sha thika ma po methano lyasho ndyono ewanawa no tali hokitha. Onduli iinamwenyo yili pa lupe lwonkambe ihe oyina oothingo oonde shimwe to nyengwa. odhina oshipa shomayala negulu ele, ohadhi adhika mokuti no ngashingeyi odhili tadhi silwa oshimpwiyu pehala ndyono hali ithanwa Etosha National park oku pewa omeya noku gamenwa kaantu na yilwe mbyono yili oshiponga.

Omatama ohaga tulako iiyimati yivulithe pushimwe kokatayi kamwe. Ohaga kala gafa omafo omanga geli omagongwa nangele ogapi ohaga lundulukile kuutiligane. Opo gakale gapewa egameno ohagakala molugumbo opo gakeelelwe kokulika kuudhila nokukehe shono tashivulu okuyonagula go gakale inagakoka nawa. Uuna gatiligana epitilila ohaga vulu okugwako noku odhenga pevi nokuhepe onkene ohaga likolwa manga inaganinga nayi.

Uundama woohi ohawu silwa oshimpwiyu opo wukale watulwa onete kombanda onga megameno. Omeya ohaga vulu gagakekwa komafo noshowoo mbyono yili aatondi yuunamwenyo mbuka ngaashi oondhila ndhoka tadhi vulu okudhiyugamo. Ohamu kala mwatulwa ominino dhoopomba dhomeya opo kaaga pwine. Okusikilwa okuli woo taku kwatha opo dhikoke nawa nokukalekwa kokule nomikithi ndhono tadhi vulu okudhi adha okuzilila mombepo.

Omagumbo gonale oga kala ga dhikwa niiti iinene yomusati nosha etitha ga kale haga ithanwa kutya omagumbo gomiti. Ohamu tungwa oondunda dho maloya ano dhevi pwa mbwalangandja no hatu edhilepo no malapi nenge oongudhi ohadhi longithwa oku yambidhidha ondunda opo kayi gwepo. No monena ka dhili ko we, naambono yena omadhilaadhilo oyeli taya mono oshimaliwa sho iigwana tayi holoka oku tala omauyamba gaawambo.

Uuna aakadhona ya mana okulongekidha iimbombo ohaye yi tula pomalilo e taye yi fala koshinyanga. Mwene gwegumbo pamwe naamati ohaya kala ya tegelela uulalelo nolundji inaya pitikwa okukala pelugo. Pethimbo lyonale ootatekulu oya li ya hokana ombanda niikulya ohayi ka lilwa pamwe. Aahokanwa ohaya tula mwene gwegumbo pokati uuna ya kuutumba a tegama namunyalombe. Oshikuni hashi temithwa ohashi kala oshipe nohashi thigwa omafo.

Oohi odhili onga shikwete po shoshilongo, ohadhi kwatwa momwaalu ogundji opo dhi wa pe oku andjakanekwa koongeshefa dhomeni lyoshilongo nosho woo okutuminwa piishiindalongo mepingathanitho lyoshimaliwa. Ehala mpoka hadhi tentekwa ohali kala lya tulwa ongandjo ndjono yili ya dhikwa nuupilangi okugandja egameno. Efuta ohali gandja odhindji dhi vulithe dhaambono yeli taya tekula nonando ayehe oyeli haya longitha omukalo gwonete okukala yedhi kwata mo momeya.

Endombo oshimeno hashi mene komunkulo dheyana nosho wo mombuga, omolwa omidhi dhasho ndhoka dha nongononwa hadhiyi muule noonkondo na ihali si mbala. Ohali tula ko iiyimati mbyono ya kala hayi ningwa omakaka methimbo lyonale. Oli na uukegwa ngele toli kwata nuumeya mbono hawu zi mo uuna weli kutha koshiti, ohawu longithwa okupanga ngaashi iilalo nokuninga omiti dhokumona ndhono dhomomitse.

Aatekuli yoohi ohaya longitha oonete opo ya vule oku dhi kwata mo muundambo. Oshikwatitho kehe ohashi kala sha kwatwa kaantu yaali, opo iilonga yi hume komeho nawa. Pokati kokadhiya nokadhiya ohapu kala pwa pita ehala lyokulongitha uuna ya zi momeya. Ohawu kala molugumbo nelalakano lyokukeelela iiyagaya mbyono tayi matuka nombepo yi kale inayi kakeka ngaashi omafo ngono taga zi pomiti ndhono dhi li popepi. Opo ongeshefa yi kale tayi humu komeho ohaya kunu iikunomwa yilwe ngaashi omapungu.

Ngaashingeyi aantu oye li yi ipyakidhila nokutekula uuyuhwena mbono hawu holoka po momwaalu ogundji noonkondo nowu li pamaludhi gaali, uutokele nuuluudhe. Ohawu kala we edhililwa mehala hali ithanwa kutya oshikuku, opo wu gamenwe kiilikama ngaashi omayoka nookakodhi. Omeya ohaga kala momapoto nopo wu vule okunwa, ohaga taalelithwa pevi, opo omeya ga wape okuya miisiikilo wo wu nwe nawa, iikulya momayaha ngono ogendji, opo kehe kamwe ka kale ka mona ondya.

Endombo osho oshimeno sha tseyika nawa hashi meno puukukutu kooha dhomadhiya nosho woo moondundu. omolwa omidhi dhasho dhono dhili dhatseyika nawa hadhi yi muule, dho ihashi shi mbala nande omokwenye. Iiyimati yasho ohayi telekwa nokuli wa pethimbo lyonale. Olyina woo uuwanawa yokupanga ngaashi iilalo nokukokeka omafufu. Aantu ohaya nduluka mo woo omiti shokunwa noothewa dhokwiiyoga dhoka dhili momangeshefelo gongaashingeyi onga omukalo gokukonga iisimpo.

Oshithima shepungu kandi wete tashi ka pingena po shono shomahangu. Nonando ngashingeyi oyendji ya gandja esimano kwaa shono oshitokele. Ohaye shi litha nduno niikwamboga, ngaashi okamboga okazizi noshowo onyama ndjono ya nyanyulilwa mumwe nomatama. Ohaye shi tula ihe nduno pokayaha, ngaashi mbono wa longwa wu na oongala, opo ya lye nenyanyu. Ohaka tentekwa pokataafula hono ka tya elapi, opo kaa ka nyateke.

Uuna omvula ya loko oongombe ohadhi paluka nawa ndele e tadhi vala. Shono shi na omauwanawa gopaali omanene. Shotango ohadhi kandwa omahini ngono haga ka landithwa. Uuna ga hikwa ohaga zi omagadhi ngono haga tulwa miipindi nokugandja oshimaliwa. Omagumbo ogendji ge na oongombe pethimbo lyomahini oga kondwa omagulu, oshoka uuna pe na omagadhi ngono goshinanena osho wo osheelelwa.

Omatama ohaga menithwa pevi lina uuhoho nohaga kala kakunwa melandulathano momikweyo giipititha po omahala opo ga mone ombepo yagwana. Mpono gamenena ohapu kala pwa pita ominino dhomeya. Ohaga kala nduno ga siikilwa kombanda nelalakano gavule gakoke nawa ga gamenwa ketango nokukeelelwa kuudhila nashaashono tashi vulu okuyonagulapo iikunomwa mbika. Ohaga kala omazizi ngele omagongwa nuutiligane owo endhidhiliko lyokupya.

Aatekuli yiinamwenyo yomomagumbo ngaashi oondjuhwa ohaye dhi edhilile koshikuku nokudhipa omeya noshowo iikulya , mbyono hayi kala mokapoto okatiligane haka kala ka eguluka pombanda. Ehala ndino lyokulala nokukala ohali kala li na ehala lya gwana, opo dhi vule oku enda dha manguluka . Ngele tadhi li ohadhi ningile iikulya yimwe pevi nomukala gwadho ngono gokuhadha . Omakondombolo noonyali adhihe ohadhi tekulilwa pamwe.

Otuna uudhila womaludhi gayooloka, puna wumwe hawu ende omutenya nawumwe hawu nyanga uusiku. Ehwiyu oko okadhila hoka hakakala momilema hono iha ka monika nuupu shapo ewi tuuvu, okeli katseyika kena oonkondo dhoku mona shoka sha holama. Oka dhidhilikwa kena uukwatya wokugamena woondunge kiilonga yokuEuropa. Omanga moshilongo Namibia oyendji oyekatalako onga okadhila hoka haka longele kumwe niinima yomilema no kena ooyene mboka haye kalongitha.

Pamuthigululwakalo gOshiwambo okanona kokakadhona koomvula dhopokati oke na okukala kaya mohango ndjono hayi ithanwa kutya olufuko, ano ohango yomoongoma, omanga ke li okakadhonakadhona, opo ku yandwe omapunduko. Ohaya kala yatya oontungwa moka taya tulilwa mo omagano ku mboka ye ya landula. Ohaya zala shono haku ti ondhelela nosho wo oonyoka nokukala ya tya omishila dhoongombe. Olundji oompadhi ohadhi kala kompanda noongolo dha tya uuputu. Omalenga nosho wo aakwaniilwa ohaya talele po omahala.

Okugamena oohi kiilikama ngaashi omayoka nosho woo uudhila, oshili esiloshimpwiyu kwaamboka ha yedhi tonatele. Uudhiya womeya ohawu kala wa siikilwa noonete pombanda nomominkulo, nelalakano lyo ku kaleka omeya ga yogoka oshoka omafo ngono geli haga gagaleke ihaga mono ompito yoku kala ga gwila momeya. Aanafaalama ohaya kutha ethimbo poku kala ya talela po omahala gawo nando luyali mesiku oku tala ngele ayihe oyili nawa.

Oombaka nadho oludhi lumwe lwiitekulwanamwenyo. Oyendji mboka ye edhilila iinamwenyo mbika ohaye shi mono oshidhigu ngele omvula inaayi loka ya talameka, oshoka odhi hole okudhana omeya noonkondo. Odhi li pamaludhi gaali, ndhoka oontokele naandhoka oonduudhe. Ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okulandithwa nosho wo ombaka ohayi vulu okulandithwa yi na omwenyo. Mboka ya huma komeho oya kala ye na omahala ge na omeya ethimbo kehe ya ningila oombaka dhi yoge.

Oondjuhwa ngaashi ndhoka dhomakondombolo nosho wo ndhoka dhoonkadhindjuhwa ohadhi tekulilwa pamwe. Ohadhi longekidhilwa ehala lyokulala ndyono haku ti oshikuku. Ohali kala lya dhikilwa nekuma okugandja egameno, oshoka otadhi vulu okulika kiilikama ngaashi omayoka nokuyanda kaadhi kale shaa mpoka. Ohamu tulwa uupoto womeya naa mbono wiikulya wa andjagalalekwa kondhalate nosho wo kiilapi. Ndhono dhoonkadhindjuhwa ohadhi longekidhilwa uukololo wi ikalekelwa mpono tadhi vulu okuvalela omayi.

Oshikumungu shono shi li shi ipyakidhila nokutekula oohi, osha tula po omukalo omuwanawa opo shi kale hashi gandja iilonga kaakwashigwana, unene mboka taya adhika momudhingoloko. Oyeli haya longitha oonete okukala ya yula oohi, noku dhi tula muumbamba, mboka haya longitha okuyeleka uuna taya ngeshefa. Kashi na omumeme nenge omutate, ayehe oye li haya kutha ombinga mokukwathela opo iilonga yi vule okuya komeho meendelelo.

Ehumokomeho moshilongo oli tali tali humitha omikalo dhokulonga ano oopoloyeka muunamapya uuniimuna komeho. Omambakumbaku ohaga limi oshindji shi vulithe omuntu noku eta iilikolomwa kale ya indjipale, shoka shi li oshiwanawa koshigwana oshowo konshilongo, oshoka oyindji hayi likolwa ohayi landithwa meni lyoshilongo nosho wo piishiindalongo. Oyo wo hayi longithwa okugandjwa kwaa mboka inaaya mona omuloka gwa gwana moshilongo, opo ku keelelwe ondjala.

Omalukalwa ogendji goku inyanyudha nokumona ombepo ompe ohaga kala momalugumbo onga egameno. Ohapu kala okatala komuzile hono ke li koongudhi dhiiti. Iipundi mbyono ya hongekeka yi li molupe lwongonga, hono haku kuutumbwa, niitaafula nosho wo uupundi mbono wokulala po wu li pooha dhokadhiya kokuyoga, hono ke na omeya taga mbulaula. Ohamu kala oolamba dha tsilikwa moombuli dhokatala okugandja uuyelele ngele kwa toko.

Iiyenditho ngaashi omambakumbaku oga ndulukwa po unene nelalakano okukwathela oshikumungu shuunamapya nuunimuna shi kale tashi humu komeho. Oga holoka nduno pamaludhi. Otu na ngono gokupulula naangoka haga helele, ngono gokuteta iihwa, otu na wo ngono haga gongele iihenguni nokuyi ninga omalusiyana uuna aantu ya mana okuteya iilikolomwa yawo. Ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe noge na omatemo ge na omayego taga tete konyala kehe shimwe.

Mbono haya ka talelapo omahala gomayinyanyudho ngaashi kominkulofuta nenge kehe tuu mpono omuntu ta vulu a kale puna omeya, ohamu kala uutafula wuna iiyimati ngaashi omandjembele ngono omatiligane nenge omazizi, okahalasa kelovu lyo wine, osindo noshowo okambele kokuteta uukuki. Uupundi owa longekidhwa nesiga lyoku yothela onyama, ohapu kala nduno olugumbo onga egameno kaakwashigwana.

Aantu mbono yeli yena omawunongo mokuninga ehala likale talimonika nawa noku nana aatalelipo oyeli haya longitha iinima mbyoka hatu mono kehe esiku okuninga oondjila noshowo okutopola omahala nelalakano lyoku gamena. Omiti odhili hadhi gandja omuzile niipundi ohayi kala nduno ya longwa miipilangi nokangwena kaziza nawa. Olundji ohaya kala haya dhiladhila pamuthigululwakalo nkene iilongomwa yawo yopashiwamo tayi vulu oku ya etela iiyemo . Oondunda odhakumbwa noohozi nonando odhaholokapo pamuthigululwakalo gopashinanena.

Eshito olyo oshinima tashi hokitha notashi tilitha poompito dhimwe. Otu na omeya ngono taga zi momamanya esiku nesiku nehala ohali kala lya ziza nawa nokutala. Aantu ohaya zi koombinga noombinga dhoshilongo taye ya okutalela po. Omahala gatya ngeyi oge li oonzo dheliko lyoshilongo, oshoka aantu mboka unene haya zi piishiindalongo ohaya gandja oshimaliwa shontumba, opo ya wape ya pitikilwe mo okutala. Omeya ngono oshoka ihaga pwine ohaga yambidhidha mbono ye na iikunino uuna kaaku na omuloka gwa gwana.

Oonduli odhili dhimwe dhomiimamwenyo mbyoka ya edhililwa no ya pewa egameno. Iinamwenyo mbika oyili shikwetepo gwoshilongo, molwashoka otayi yambidhidha keliko lyo shitunda. Ohayi longekidhilwa omeya ngono haga kala momatemba, aatalelipo oha yeya pomahala ngaka yagume oonduli nokudhipa ohole. Ohaya kala ya tya omathano no kugandja egameno ohapu kala puna ekuma pokati kaantu niinamwenyo.

Oohi odhili oshitopolwa sheliko lyoshilongo. Ohadhi silwa oshimpwiyu kaanafaalama noku kala ya tseya kutya odha gamenwa kaatondi yadho ngaashi oondhila nomayoka. Omeya moka dhili ohaga kala ga yogoka, opo dhi kolekwe dhi na uundjolowele, nadho otadhi hilile aakwaniilonga yaakwashigwana pevi, oshoka ohaya pewa iilonga ngele tadhi yogwa. Odhili nduno dha yooloka pamaludhi ngono ogendji nohadhi kala momeya ga yooloka ngaashi dhimwe odho ndhono dhomomeya goshimongwa.

Monale ngele to longekidhile omuyenda iikulya yoshiwambo opu na mbyoka ihayi kala kayiimo ngaashi oshimbombo shomahangu, omboga ontalala nenge onkunkutu oshowo onyama ondjuhwa yoshiwambo. Ekaka olyi li lya ta li ka ko onga hali gandja elago, ongalamwithi yashiteni okupameka mepunda noshowo ondjuhwa ndjono hayi kala yiihwa po, na ohayi ka topolwa kwaangono eya po, ohayi tulwa poshitaafula yili metiti nenge moshiyaha.

Uutale wokutekulila oohi ohawu kala momahala ga nika omithitu, oshoka ohapu adhika omiti odhindji noonkondo. Ohapu kala ominino dhomeya noshowo uundoloma mboka wokulongithwa uuna omeya ga pata. Ekuma ohali longithwa okutunga olugumbo, opo iinamwenyo mbika yi kale ya gamenwa. Onete ohayi kala kombanda okugandja esiloshimpwiyu koohi, opo kaadhi ninge iihakanwa kaatondi yadho noshowo, opo omafo kaaa ga gwile mo nokukakeka omeya.

Ope na omahala ngono taga monika ge na uunampelo uuwanawa noshowo evi tali vulu okugandja oshindji ngele tashi ya puunamapya. Nonando oombinga dhimwe dhevi tadhi adhika oondundu, opu na wo mpono pe na iimeno ngaaashi omiti ndhono hadhi kala dha kukuta, unene omano noshowo omwiidhi gokuhupitha nokugamena iinamwenyo. Kombanda yoondundu nako ohaku kala omwiidhi nuumuti mbono hawu kala tawu monika uushona ngele to talele kokanano okashona.

Aalongi yomiikunino, oye li ha ya gandja omikalo odhindji opo ya gandje egameno kiikunino yawo. Ootenda dhono dho lwaala olutokele oha dhi longithwa oku siikila shoka sha menekwa, nelalakano yi koke nawa. Oku yi gamena kuupuka, ina ya longitha omiti, osho wo oku tula elongitho lyomeya pevi. Oha ya longitha uupaala oku kondeka iimeno yawo.

Oondjuhwa oshitekulwa namwenyo shoka shili sha simanekelwa aayenda unene pakukalwa kwasho komegumbo. Oondjuhwa odhili hadhi vala omayi sho osho wu wete monena tuna oondjuhwa ndhono dhoku vala owala omayi noludhi nduka ohalu adhika kwamboka yeli aanangeshefa, oyeli hayedhi sile oshimpwiyu noku dhi pa iikulya mbyoka tayi eta dhi kale tadhi gandja omayi ga gwana oyo tuu mboka oyeli yedhi longekidhila okukala lina uundjo lowele shono hashi ithanwa kutya oshikuku. Ohadhi vulu oku landithwa dhina imwenyo nenge dha sa.

Iinglu oyo yimwe yo miitekulwa namwenyo mbyono yili yihole okudhana omeya unene ontopo. Ohayi edhililwa noku kalekwa kehala ndjonl haku tiwa oshigunda shoshingulu. Oyili hayi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya nomeya opo kayi zeko oshoka ohayili konyala kehe shoka noshowo oku yonagula iinima. Ohayi dhipagwa okugandja onyama ndjono hayi landithwa moositola noshowo okutuma pondje yoshilongo, no hayi adhika momaludhi ga yooloka.

Eshito otali ku etele enyapu , uumbanda nomaipulo ogendji ngele weli tala nawa noku li konaakona. Omahala ngaashi ngono ga thikama po moondundu dha lambathana tadhi hokitha dhafa dha ningilwa owina , ogo gamwe haga hili aatalelipo omolwa uushitwe uuwanawa taga holola . Ohapu kala uuhwa uushona naa ndhoka oonde dhopokati dhatya uufo uushona . Omwiidhi ohagu kala mpeya naampeya ka oku gandja oondya kuunamwenyo mbona hawu hupu kokulya omwiidhi.

Omboga oyo iikwamboga mbyoka hayi imi okutamekela pevi niihayi koko yi ninge omuti andola. Ohadhi kala dha kunwa momukweyo nelalakano dhi mone ombepo ya gwana. Mokukoka kwago ohaga kala ge na omafo ge vulithe pugatatu ge li kombanda nelalakano okuga gamena kuupuka nayilwe mbyono tayi vulu okuyonagula po oshikunomwa shika. Omikithi odhindji ohadhi adhika kwaa mbyoka yi li kombanda. Ohaga kunwa momwaalu ogundji nelalakano lyokutumwa pondje ga ka landithwe nomoshilongo wo.

Opu na aantu mbono ye hole okukonaakona eshito naantu ya tya ngeyi olundji ohaya thiki pomahala kehe, opo yi inyanyudhe. Ohaya kutha omasiku gontumba ye li mootenda kohi yoondundu nomamanya. Okukutha omathano ga shaashoka taya mono oshi li etumba kuyo, onkene aluhe oye na omathano okutala kokule ya kale ya tseya kutya ehala olya gamenwa. Ohaya longitha iiyenditho mbyoka iinene ya yeluka po kashona, oshoka oyo tayi vulu oku enda iinano iile.

Oopoloyeka odhindji moshilongo odhili ta dhimeneke iikwamboga ngaashi oonyanga, oonyanga dhoka oontokele nadhoka oontiligane. Aantu oyendji ngaashi ngeyi oyeli ya simaneka oonyanga ontiligane, nodhili hadhipumo mo malandithilo. Oludhi nduka lwonyanga otali etele aalandithi iiyemo yomendelelo, oshoka ohadhilandwa ta dhiihakanwa, omolwa omauwanawa ogendji ngoka tadhigandja koshiwana. Nodhili woo tadhi yambidhidha eliko loshiwana okulanditha piishindalongo. Odhihole okukoka mevi lyina uuhoho nokutekelwa omeya gagwana.

Aantu oyendji mbono haya meneke iihape ngaashi omabanana tango oha yeyi kokeke muuthaganyanya mbono hawu kala wuna omavi gena uuhoho, opo ihe yewu tsike nenge yewulandithe. Ohaye shi ningi opo yewu gamene oku gandja elunduluko lya kola oshowo okukonenena nkene omuti tagu koko. Oshi li omukalo omuwanawa oku kwata nawa omeya oshowo oku keelela uupuka.

Koshikumungu shuunamapya nuunimuna aantu oyiitsa kidhila nokukuna iihakawutu, ndjoka hayi kunwa pomavi ganika uuhoho nokutelekelwa omeya gagwana nawa opo yivule oku gandja iiyimati yanyanyukwa nawa. Iilikolomwa mbika oha yi ko kele pomavi ngoka gaapupala opo omatindi ga vule okuhita mevi nokukoka nuupu.

Oshilando Namibia nando osha mbugala kashi na esiku shi ka shunithe oshitopolwa shuunamapya nuuniimuna monima. Mboka ye na omaunongo miikumungu yuuhupilo oye li ngaashingeyi noku andjakaneka shaampoka pu na ehala lya gwana; kutya omoondundu, oshoka na mo ohamu kala omuloka gwa gwana nevi lya nika uuhoho.

Oongandu oshikokoloki shono sha tseyika hadhi kala momeya ethimbo nuule nohashi vulu okuya komutunda okuhanyena omutenya. Osha dhidhilikwa hashi kala momulonga, miishana mbyono ohayi pwine nomomeya ngono goshimongwa. Ohadhi hupu kokulya oohi onkolokosa, uupuka noshowo oodhila, omafuma naantu wo. Odhili dha simana oshoka oshipa shadho ohashi ningwa oongaku dhono hakuti odhomukoya noku ningwa oondjato, hadhi liwa nokupanga pamuthigululwakalo. Okwa kunkililwa kadhi dhanithwe oshoka odha nika oshiponga.

Namibia oshilongo shi li sha yambekwa nomaludhi kehe giinamwenyo noshi na omaulithilo ga gwana. Iinamwenyo ngaashi oondjamba noshowo oonduli odhi li dha silwa oshimpwiyu, sho dhi li dha edhililwa nelalakano lyokugamena oshigwana. Oshikumungu shono shuunamapya nuuniimuna oshi li tashi tonatele iinamwenyo mbika mOkashana okugandja omaundjolowele nokudhi gamena kaantu opo kaaye dhi dhipage. Iinamwenyo mbika oyi li eliko lyoshilongo hayi nana aatalelipo nomayego gondjamba ohaga landithwa oku eta oshimaliwa shono hashi yambidhidha oompumbwe dhaakwashigwana.

Oohi ohadhi kwatwa pamikalo odhindji dha yooloka ngaashi ndhono dhoonete dhoshinanena. Kombinga nombinga kehe ohaku kala omuntu a kwata oshiti shono sha mangelwa konete e taya nana noku shi mevi, opo kaayi ye kohi yomeya noyi kwate ehala olindji. Ohaku tulwa nduno uunima wa fa uutanga uutiligane uupuupuka, opo wu gamene onete yi kale ya kaama. Ohayi tulwa nduno kooha dhedhiya ombinga yimwe naantu taya gama kombinga onkwawo nelalakano lyokuhinga oohi dhi ka kwatwe konete.

Omwiidhi nago ogu li oondya goondjuhwa. Olundji oto adha dha edhililwa momapya, opo dhi ka nyange, oshoka ohadhi li uupuka ngaashi omapahu. Uuna epupyu lya tameke ohadhi ka gondja omutenya momiti ndhono dhopopepi, omo tuu moka hadhi matukile uuna aatondi yadho ngaashi mbono yookakodhi yedhi ponokela. Odhi li pamaludhi ga yooloka momalupe. Naandhoka oontokele tootoo odha talika ko onga edhindhiliko lyondjala. Omalwenya gadho ohaga longithwa kaamati gepipi lyopokati okutula kiikuti komauta gawo.

Epangelo lyoshilongo shetu olili lya tulapo omulandu gokweedhilila iithitukuti opo li gamene aakwashigwana. Otuna omahala ngaashi Etosha National Park moka tamu adhika konyala omaludhi kehe giinamwenyo ngaashi oonguluwe. Iinamwenyo mbika inayi edhililwa owala omolwaashoka ya nika oshiponga ihe natango oyili hayi landithwa pishiindalongo noshowo moshilongo oku eta iiyemo nokuli oyili tayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Okukala gumwe gomoshilyo shaamboka yuunamapya nuuniimuna owu na okukala wu na omadhiladhilo ga gundjila, oshoka shika kashi na ashike uuwanawa kungoye mwene ihe oshi li wo tashi nkondopaleke eliko lyoshilongo, to ka gandja iilonga unene kaagundjuka yomoshilongo shoye, nosho wo okukandula po ondjala kaakalimo mboka taya ka pumbwa ekwatho okuziilila kongeshefa yoye.

Omuhoko gwAadhemba otagu adhika moshitopolwahogololo shaMusati, unene koRuacana. Aadhemba oyo yamwe ya tseyika ya simaneka omuzalo gomuthigululwakalo gwawo sigo omonena. Ohaya zala uukatha noongaku dha ningwa miipa yoongombe. Onyama nosho wo omahini oyo yimwe yomiikulya yawo. Oye li haya gwaya oshizimba, nelalakano lyokutidha po ezimba. Oya kala nokutungila mokuti nehumokomeho oli ya li kokule noonkondo.

Omambakumbaku ogeli ganinga onkalo yokulonga ompu koshigwana oshoka monale oya kala nokulongitha omatemo oshowo iipululo mbyono hayi nanwa koondongi nenge koongombe noshali hashi kwata ethimbo nuule opo mukale mwa mana nomalandithilo ogali taga ende shohima. Ihe ngashingeyi omambakumbaku ogeli taga endelelitha oongeshefa oshoka ohaga longo oshinima oshindji pethimbo ehupi niiyemo ohayi kala oyindji nonkondo.

Oonkambe odha kala noku longithwa onga iiyenditho pethimbo lyonale omolwa ondapo nomolwa dhili hadhi vulu oku enda oshinano oshile inadhi mona omeya noku loloka kwadho itaku elekwa niinamwenyo yilwe. Odha kala noku kayilwa kaasamane taya yi kohambo okuya komaukongo nokuka talelapo aapambele mboka yeli kokule nayo. Omushila gwonkambe oguli hagu longithwa kaakulukadhi oku yelutha mombanda uuna yaligola piituthi yoohango oku ulika enyanyu.

Opuna aaholi yokutekula iinamwenyo mboka haku tiwa oyena omakoma nokutekula iinamwenyo ngaashi oombaka. Iitekulwa namwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala megumbo yina ekwatathano ewanawa naakwashigwana yomegumbo. Oombaka odho dhimwe dhomeludhi dhoondjuhwa, ihe ndhika odhina ekwatathano ewanawa nomeya. Iitekulwa namwenyo mbika ohayi vulu okweeta nayo iiyemo ta vulu oku landitha omayi nenge ombaka yo yene.

Otuna iinamwenyo mbyoka twa tseya kutya iinamwenyo yomegumbo mwa kwatelwa oondjuhwa. Iinamwenyo mbika oyili ya simanekelwa aayenda yo natango oyili hayi vulu oku eta iiyemo megumbo ngele ya landithwa. Aakulu yonale oya kala haya tala komaludhi goondjuhwa ngele megumbo omuna oondjuhwa dho ludhi olutokele odha kala noku tseyitha edhidhiliko lyoluhepo nokwali dha kala hadhi dhipagwa.

Aawambo oyo aantu mboka ya tseyika yi ikololela meshito opo ya tunge omalukalwa gawo. Olundji ohaya longitha iiti yomusati opo ya vule okudhika oongandjo dhomagumbo gawo, noshowo iiti mbyoka haya longitha okuninga oondunda. Ohaya longitha wo omwiidhi nenge iihenguti mbyoka hayi holokapo uuna omvula ya loko, okutunga oondunda opo yi igamene komvula osho wo komutenya.

Omolwa ehumokomeho, Oshikondo shUunamapya nUuniimuna otashi ende tashi humu komeho. Olundji osha kala shi ipyakidhila niimeno, ano niikunino ngaashingeyi osha thiki pondondo yokutekula iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi oohi. Oshi li sha nduluka omatemba ga tya oopomba moka haya tekulile mo oohi dhawo. Elunduluko moshikondo shika oli li lya simana, oshoka otali gandja omadhewo kaagundjuka, opo ya vule okulongitha omaunongo gawo ye ga na okukandula po oompumbwe dhawo dhopashimaliwa nokugandja iilonga.

Namibia oshitunda shayambekwa shina omahala ogendji omawanawa gomayinyanyudho, evi lyatya oondundu ngaashingeyi dhili eyinekelo mokunkondopaleka eliko lyoshilongo oshoka omahala ngaa ngono ohaga pula ofuto opo gatalelwe po. Aantu otaya zi kiilongo niilongo yi ili noyi ili okutala nkene Namibia ashitika. Omatalele po gawo ogeli wo etumba oshoka otaga tula oshilongo shetu pondondo noku eta iiyemo mbyoka tayi longithwa okuyambidhidha oompumbwe dhaakalimo.